Nnipa bi nam mpoano, mmienu te pɔnkɔ so, baako kita ahoma a ɛsɔ pɔnkɔ ne mu no, baako nso de ne nsa ɛreka pɔnkɔ no akyi.

Papa bi te hɔ a ,afidie si ne nan so. Akunnwa si ne nkyɛn de nneɛma bebree sisi so. Afidie bi a ɛde awia nɛ sɔ nkanea ɛsi akunwa no so. Nneɛma bi, ɛnso si n'akyi.

Nkwa…buronin bi kita kasafidie a ɔrekasa wɔ mu. Nnipa no bi gyinagyina n'akyi. Ɛbi hyehyɛ kyɛ, abi apagya wɔn nsa wɔ n'akyi. Mfonin bi wɔn hɔ a wɔatwerɛ atwerɛ bi wɔ so.

Nnipa bi gyina hɔ, bi nso te wɔn akyi, mmaa ne mmarima. Bi yɛ aborɔfoɔ ne abibifoɔ, bi hyɛ ntaadeɛ ahodoɔ bebree.

Nkonnwa sisi asa hɔ. Sumiiɛ deda nkonnwa no mu. Hwiren sisi pono so wɔ mfinimfini.

Papa bi rekyerɛ mmɔfra adeɛ. Ↄde twerɛpono no atwere dan no ho. ℇdan no yɛ nnua a ɔde nnɔteɛ atare. Abɔfra baako apagya ne nsa. Papa no nso de ne nsa akyerɛ abɔfra no so.

Nnipa bebree tete kodoɔm. Ɛbi apagya wɔn nsa wɔ soro. Ɛbi nso apagya ɔmo kyɛ ɛwɔ soro. Ɛnsuo no ɛda wɔn akyi tɛtrɛɛ. Nsuo no ɛɛbɔ asoɔkye.

Nnipa atwa ahyia. Ebi tete hɔ. Baako asɔre agyina hɔ. Kasafidie si n'anim. Adeɛ green bi da ne kɔn mu. Ɔhyɛ hwehwɛniwa.

Maamefoɔ bi ɛtete hɔ. Maame bi te ɛpono bi so a ɛnduro egu so. Wɔne maame no ɛkasa. Mbɛɛma bi so tete akonwam ɛwɔ hɔ.

Mmorɔfo gyina asase bi so. Wɔatu amena wɔ hɔ. Mmienu gyina baabi a wɔrekasa. Baako nso atwe ne kɔn rehwɛ amena no mu. Mmienu kita sofi a wɔde resa nnɔteɛ.

Wɔn a wɔde efidie tu nsuo ɛɛyɛ edwuma. Wɔde wɔn efidie no esi fɔm a ɛɛyɛ edwuma. Ebi ɛɛhwɛ efidie ne soro, ebi nso ekuta mu.

Nnipa bi gyina dan bi anim a wɔde serɛ na ayɛ. Ɛbi gyina hɔ, ɛbi nso te hɔ. mmɔfra wɔ mu. Ɛbi de adeɛ akyekyere wɔn kɔn.

Nnipa bi ɛwɔ ɛdan bi mu. Ebi tete hɔ rehwɛ afidie nyansafoɔ. Baako te akonnwa so a wama ne nsa so akɔ soro. Ebi fi n’anim reba. Ɔte akonnwa a n’ahosuo no yɛ kɔkɔɔ ne fitaa.

Nnipa bebree gyinagyina hɔ. Ebi adeɛ kata wɔn ano. Ebi nso kita sofi a wɔde resa nnɔteɛ. Ebi nso kotokoto hɔnom.

Nnipa bebree tete pono bi ho. Afidie nyansafoɔ sisi wɔn anim. Wɔde adeɛ abutubutu wɔn ani. Ahw nhwiren sisi table no so.

Maame bi reyɛ aduane wɔ gyaade. Ɔkoto hɔ. Ɔfiran ntoma de duku abɔ ne ti. Nkwantere da adeɛ mu. Dadesɛn si gyaframa so. Nkukuo bebree wɔ gyaade hɔ.

Ahenefo dwabɔ ase, nipa atu santene ɛba dwabɔ no mu. Ebi so adeɛ a ahaban wɔm, ɔmmu frafra ntoma a n'ahosuo bi yɛ fufuw ɛne nia ɛkeka ho beberee.

Asraafoɔ ɛgyina hɔ a baako da fam. Wɔde ne ti ato adeɛ so. Mmienu ɛkura ne mu a wɔɔhwɛ adeɛ a ayɛ no. Ɛbi nso gyina hɔ. Ɛdan si wɔn n'akyi. Nnua ɛwɔ baabi a ɔmo wɔ no.

Otumfoɔ te n’adwam. Ne mapanimfoɔ atwa ne ho ahyia. Wɔahyehyɛ wɔn ho. Otumfoɔ fura kente. Ↄkita n’afena. Wahyehyɛ ne ho sikakɔkɔɔ nneɛma bebiree.

Nsɛntwerɛfoɔ bi atwa Buronin bi ho ahyia. Wɔkita wɔn mfidie de ahwɛ papa no so. Ɛbi nso de kasafidie akyerɛ ne so.

Kuro bi gu nsuo n'egya. Ɛdan a esi hɔ ne bi yɛ abansoro. Apɔnkɔ gyina nsuo no ano. Nipa bi so nenam hɔ. Nkanea nso wowɔ hɔ.

Nnipa atwa ahyia ɛdan bi mu. Wɔkita mfidie a wɔde twa mfonin. Binom rekasa. Binom nso rehwɛ baabi.

Nnpa bebree wɔ beaeɛ bi a ebi kita bag. Ebi nso de wɔn sa ahyɛ wɔn bɔtɔ mu. Ebi nso remiamia ahomatrofoɔ so.

Ɔbaa bi te ayaresabea, ɔyarehwɛfoɔ no de adeɛ akyerɛ ne moma so, adeɛ katakata wɔn ano. Nneɛma sisi wɔn nkyɛn, bi yɛ krataa, ne nnuro.

Mmaa bi wɔ nsuo ano. Baako kura adeɛ a n'ahosuo yɛ ahabammono rebu nsuo no bi. Baako nso so pan a ɔrekɔ. Kookoo wɔ n'akyi. Borɔdeɛ nso si hɔ. Ɔbaa baako kita adeɛ.

Nnipa atwa ahyia wɔ beaeɛ bi. Maamefoɔ tete hɔ a mmɔfra tete wɔn nan so. Barima baako ayi adeɛ a wɔapagya no wɔ soro.

Maame bi reka banku. Ɔreka no wɔ bukyia so. Nkwadaa bi nso gyina hɔ. Ebi wɔ akyire. Ɔkuta bankuta no de ne nsa asɔ soro, baako sɔ fam. Adeɛ bɔ ne ti, fura ntoma hyɛ atadeɛ wɔ soro.

Akɔmofoɔ atwa ahyia, bi te hɔ, bi nso gyina hɔ. ahabanmono gu wɔn kɔn mu, wɔde kɔɔgyan abobɔ wɔn ti. Bi nso hyɛ akɔmfoɔ kyɛ.

Maame bi te moto so. W'akyekyere adeɛ wɔ moto ne to. Maame baako gyina hɔ nom a ɔɔkasa ɔbi ho. Neɛ ɔte moto ne so no, ɛɛhwɛ baabi.

Abibifoɔ ne Aborɔfoɔ bi adi ahyia wɔ bi mu. Pono si wɔn mfimfini. Bibini bi gyina Bronin bi nkyɛn wɔ pono bi ho a krataa a n’ahosuo yɛ akokɔsradeɛ da n’anim, twerɛdua da ne nkyɛn.

Mmayewa bebree gyina hɔ a wɔafa wɔn ho. Ebi hyɛ atade a wɔn afu nyinaa mu gu hɔ. Baako aka ne nsa abɔ mu resere.

Maame bi te pɔnkɔ so a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ ɛne fitaa. Wɔde dadepɔnkɔ asɔ afunumu no ɛkɔn. Wɔde ahoma asosɔ ne mu a maame no ɛkitakita mu.

Akwanyifoɔ bebree gyina beaɛ bi a wɔn reyɛ keteke ɛkwan. Mfidie a wɔde reyɛ kwan no bi ɛsi wɔn akyi. Aboɔ nso gu akyire.

Mbɛɛma bi gyina hɔ, mienu ahyɛ ahenkyɛ. Adeɛ da ɔmo kɔn mu, wɔmo afrafra kente, baako atene ne nsa ɛwɔ beebi, baako etwa n'eni ɛɛhwɛ.

Akwanyifoɔ ɛɛyi kwan. Ɛbi kita ɛnua, ɛbi nso ɛte afidie a wɔde yi kwan ne mu ɛɛyi kwan no. Adeɛ bi gu kwan ne mu.

Mmrɔfo bebree wɔ hɔ. Wɔapegya adaka wɔ wɔn tiri so. Nnipa no bi rehwɛ wɔn akyi. Ebi nso rehwɛ wɔn anim. Abansoro wɔ wɔn akyi.

Kodoɔ sisisisi mpoano, nnipa bi wɔ kodoɔ no mu. Po no abɔ asɔkye, net gugu kodoɔ ne bi mu.

Mmayewa bebree nam kwan bi so. Wɔresa. Wɔde adeɛ abɔ wɔn bo ne wɔn asene. Wɔhyehyɛ kyɛ wɔ wɔn ti so. Nneɛma a ɛhyɛhyɛ wɔn no mu bi yɛ akokɔ sradeɛ ne kɔkɔɔ. Wɔn mpaboa nso yɛ kɔkɔɔ.

Mmrahyɛbedwafoɔ ahyiam wɔ mmrahyɛbadwafie. Asrafoɔ abegu mmarahyɛbedwafie. Mmrahyɛbedwafoɔ dodoɔ no ara hyɛ ataare fufuo. Ebinom nso hyɛ ataare tuntum. Mmrahyɛbedwafoɔ dodoɔ no ara asɔre gyina wɔn nan so. Wɔhyehyɛ nneɛma a ɛkatakata wɔn nhwene.

Nkramofoɔ bi atwa ahyia wɔ dua bi ase. Baako hyɛ kyɛ kɔkɔɔ. Nnipa no bi nso wowɔ beaeɛ hɔ. Kraman baako da hɔ a baako nso gyina hɔ.

Dwabɔ ase, nnipa resa. Wɔakoa wɔn nsa asee wɔn bo. Ntoma bɔ mmaa no mu, ɛna ntoma bɔ mmarimano asene. Atwenebɔfoɔ wɔ akyire rebɔ twene.

Ɔyarehwɛfoɔ ne maame bi te ɛpono ho. Abɔfra te maame no nan so. Adeɛ hyɛ ne nsa. Adeɛ katakata wɔn ano nso. Wasɔ abɔfra no nsa.

Nnipa bebree wɔ mpo ano. Ebi edware, ebi nhyɛ ataadeɛ. Yɛagyaa bi ɛwɔ soro. Ebi nso tete fam.

Mborɔfo ne ebibifoɔ gyina beayɛ bi. Mborɔfo ne bi asosɔ ɔmo sisi. Beayɛ wogyina no ɛdan a ɛwɔhɔ bi yɛ fufuuo . Mbɔfra bi wɔ hɔ.

Ayaresabea, nnipa deda yarempa so. Wɔn a wɔrehwɛ wɔn nso gyina hɔ kita krataa wɔ wɔn nsam.

Nnipa bebree nam ɛkwan bi so. Ɛkwan no, nnipa nsa na ɛkura mu wɔ soro. Ɔmo hyɛ ntaade a n'ahosuo ɛyɛ bebree. Ɛbi hyehyɛ kyɛ.

Nnipa atwa ahyia pono ho. Anonneɛ ne aduane sisi pono no so. Wɔakatakata wɔn ani. Wɔn nyinaa asosɔ wɔn nsa.

Aborɔfo bi atwa ahyia pono ho. Baako kita abɔfra gyina hɔ. Baako nso, abɔfra te n'anim. Anonneɛ ne aduane si pono no so.

Nkonnwa sisi hɔ a nnipa tete so. Baako twre akonnwa baako de ne nsa asɔ ne sisi rehwɛ soro. Dan bi abu akɔtwere baako. Atweredeɛ twere dan no. Kaa sisi hɔ a wɔde nneɛma agu baako mu.

Ɔyarefoɔ da yarempa so. Ɔyarehwɛfoɔ no gyina ne nkyɛn de adeɛ akatakata wɔn ano. Baako ama ne nsa so wɔ ɔyarefoɔ no anim. Ɔkita ɔyarefoɔ mp no mu. Ɔyarefoɔ no, adeɛ kata n'ano.

Ntwenebɔfoɔ ne nnwomtofoɔ ahyia. Ntwene sisi wɔn anim. Nnwomtofoɔ no reto nnwom bɔ wɔn nsam. Wɔatwa ahyia efie bi mu.

Mmorɔfo bebree gyinagyina hɔ. Ɛbi te ayarefoɔ akonnwa so, ɛbi agyina akuokuo, ɛbi ɛɛkasa ayarefoɔ ne ho.

Nnipa kotow kotow hɔ a wokita sofi ɛde tutu nwura no nkyɛn. Baako kura sofi kɔkɔɔ.

Nnipa wɔ beaeɛ bebree a abammɔfoɔ wɔ hɔ. Wɔkita wɔn akodeɛ. Nnipa no mu bi repiapia abammɔfoɔ no. ɛbi apagya wɔn nsa wɔ soro. Nnua si beaeɛ hɔ.

Mmɔfra wɔ sukuudan mu, abɔfra no baako te ayarefoɔ akonnwa mu, okita twerɛdeɛ wɔ ne nsam, bi nso tete hɔ, wɔrehwɛ adeɛ.

Ɛhyɛn bi si hɔ a wɔahyehyɛ nneɛma wɔ so bebree. Nnipa nso tete ɛhyɛn no mu. Adago gyina ɛhyɛ no anim. Wɔabue ɛhyɛn no anim akɔ soro. Ɛhyɛn no ho apopɔ.

Nnipa gyinagyina nsuo mu, kodoɔ si wɔn nkyɛn, wɔretete ahaban gu kodoɔ ne mu, bi nso koto hɔ a wɔn nsa da nsuo ne mu.

Nn….nn…nnipa atwa ahyia. Mmienu resa. Ade fufuo bɔ wɔn ti. Ahwenneɛ deda wɔn kɔn mu ne wɔn nsa.

Nnipa bebree gyinagyina beaeɛ a wɔtɔn fangoo. Kaa sisi hɔ. Nnipa bi nso te moto so. Nnipa bebree wɔ hɔ a ebi rehwɛ baabi.

Papa bi te daade pɔnkɔ so. Ɔhyɛ ataade a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Wa hyehyɛ ndaka beberee wɔ daade pɔnkɔ n'akyi. Ɛdan fufuw si n'akyi. ɔhyɛ mpaboa fufuwo. atwedeɛ be nso kyere dan ne ho.

Ɛdan kɛseɛ bi mu. Nnipa nenam hɔ. Nkanea nso ahyerɛnhyerɛn wɔ hɔ. Y'apenti dan ne baabi fufuo.

Nnipa gyinagyina beaeɛ a wɔde mfidie a ɛde awia ma yɛn nkanea ho. Wɔrehwɛ mfidie no. ɛbi hyehyɛ ɛkyɛ, ɛbi nso abɔ kuo wɔ baabi a wɔrehwɛ bi wɔ hɔ.

Adansifoɔ bi reyɛ dan. Ɛbi kita adeɛ de repiapia nnɛteɛ. Wɔhyehyɛ kyɛ, hyɛ wɔn nnwuma ntadeɛ no.

Nipa etwa nsuo, ebi so nneɛma, ebi nso nneɛma bobɔ ɔmmu akyi, Nwura wɔ nsuo n'egya. Wa twa nsuo no aduru beebia ɛ hɔ wo. Papa bi edi wɔn a nom kaen, ebi nso firi ɛkyire ba.

Akwanyifoɔ nam ɛkwanb bi so a wɔreyi. Ebi yɛ Mmorɔfo, ebi yɛ Abibifo. Ebi hyɛ wɔn adwuma ataadeɛ. Mfidie a wɔde yɛ akwan no bi nso esisi hɔ.

Nnipa gyina kwan bi so a dadeɛ tenten ɛda wɔn anim. Wokita afidie de twa dadeɛ no. Wotutu ɛkwan no ho baabi. Kaa so si wɔn akyi. Nnipa ne bi nso wɔ ɔmo anim wɔ dadeɛ no ho.

Nnipa egyina hɔ. Ebi kotow hɔ, ebi nso gyina hɔ. Ɔmo hwɛ lɔre bi a esi hɔ. Mmaa ne bi hyɛ kyɛ, ebi nso ɛnhyɛ kyɛ.

Nnipa bebree gyingyina beayɛ bi a amena ɛda hɔ. Wɔ mo nyinaa hyɛ ataale a n'ahosuo ɛyɛ pɛ. Ɛbi kita tuo ɛne mmaa.